Shikuru bihi n-ʒi bɛ karim duu puuni ka bipuɣinsi ayi la ŋmaii! ka bɛ nyina yina ka bɛ zaŋ binyɛra pa bɛ tooni ka di pa teebuya zuɣu shikur' bihi shɛba gba n-ʒi larigim maa n-gba ʒi kuɣisi zuɣu ka teebuya za bɛ tooni.

Ŋarinkarli shipu karli npa ko karli zuɣu ka shipu maa puuni ninvuɣ gbaliŋ nbɛ di puuni shipu maa puuni ton lahi malila kopurim ka ninvuɣ shɛb bɛ di puuni duɣura paɣba beni mi ka dabba gba beni ka be tɛɛtɛɛ do kopurim maa luɣli ni

niriba n-laɣim ʒiya ka paɣ' so za bɛ tooni n-diri fiila bɛ tooni teebuli karili beni mi ka bin' piɛlli pa di zuɣu ka teebuli shɛli gba zuɣu binwɔla paya ka pipa baaji gba paya ka nyɛ zaɣ' piɛlli bɛ tooni sikirim zaɣ' karili ka di nyɛ zaɣ' sabinli tabi mi.

niriba be ofiisi ni maa ka niriba ayi bɛ puuni ʒe zuɣusaa ka ban kpalim maa ʒi tiŋa n-yuuni ba niriba ayi ban ʒi zuɣusaa maa zaŋla bɛ nuhi n-tiri taba ka teebuya ʒe bɛ sani ka maaikuru foon gba tam teebuli zuɣu.

Bɛ bela diɛma duu shee ka bi' so be bɛ sani ka ye singileti ka singileti maa nyɛ zaɣ' piɛlli paɣ' so ʒi bɛ sani ka ye liiga ka di nyɛ zaɣ' ʒee do' so gba ʒela katiŋa ka gbubi bɔŋgo n-zaŋ tiri bia maa na.

Duuni ka bɛ be ka duu maa penti penta piɛlli bɛ niriba ayi n nyɛba zaya ka bɛ zaa nyɛ dobba bɛ niriba ayi maa zaa sola jinjiɛm ka di nyɛ zaɣa buluu ka bɛ liiga nima nyɛ zaɣa piɛlli niriba ayi maa so sula nusuriti ka ŋun bala maa bɛ su nusuriti ŋun su nusuriti maa mindila tingbani.

Doo n zaya n gbibi bin diɛmdili n diɛmdli ka bihi pam zooi ʒɛ dikpini gbini n yuunili na bihi maa puuni so yela liiga la di nyɛ zaɣa dozim paɣa so gba zala doo maa nyaanga ka yuuni doo maa ni niŋdi shem maa.

paɣa ni bihi n-ŋmɛri ampe maa paɣa maa yela liiga zaɣ' dozim ka shikuru bihi maa ye shikuru yunifom nima ka paɣ' so gba ʒe baɣi bɛ luɣili ka kpa ninkpara ka ye liiga piɛlli do' so gba ʒela katiŋa sa ka ye liiga zaɣ' buluu.